Dancha gojjaameetto beetto buddeena waajjo hala'lado sayinera woyi tirete wodhite umose qiqqishshe mitto ragiri qolte haanjanna waajjo afi'no burricha waanca albaanni wodhite sagalese ittanni no.

Tini la'neemoti misile sidaamu daga daa'atara dagino daa'ataano sidaamu dagata udirase garanna hattono heedhano gara la'anni nootanna sidaamu dagata udano udidhe leelitano.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni egensshshiishi mayra fulloho borrro maa labbannote

Kuni la'neemo kalaqonna qoxeessi lowonta la"ate baxisannoha ikke kinchunni wo'minohu mito mitore muro lawiyoore kayisi'nanni ikkiha ikkiro difushanoho mooshela hunannoho.

Mini maate annu ama shoole ooso insati mini fulte gangalantanni basera macciishshaminonsa hagiirenna hate basera noonsa ququxo xawisanni albaansa hagiidhate baino horo.

Kuni misilete la`nemohu tapeelu behere rosu mine ikkana hakiino sa`e worooni hige lelankehu adi adi egenshisha egenshishani base ikite afantano yaate.

tini leeltanni noo doogo hiikka massitanno doogooti? tenne doogo aana leeltanni nooti maabiraatete siwiili caabbicho aannoho? tenne doogote ka'aanni higge nooti minnanni hee'noonni hijaari ayeeho?

mannaho owaante uyiinanniri giddo mitte mootimmate uurrinsha loossa ikkitanna togoo owaante maati yinanni? waalchu mayeera fanamino? mannu maa assanni no?

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori kuri lekkate kuwase godo'lano dirante uurrite no

Tini misile leelishanohu baattote ofolla garaati tene baattote ofolase garino ilaalaamenna dobunni amadantinota leelishano qoleno Manu babbaxitinowiinni daye daa'atanni noota leelishano.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni foonchu maa assinannihoikka

tini misile muronna laalo kultannota ikkitanna tini muronna laalono awukaatote laalcho dancha gede biifinoha hundasino wole weesetenna hattono haqqete laalchi nooha kultannote

Tini jajjabbu quchumi giddoni loonsannite baaburu doogoti, ninke quchumi giddo dinote hawaasa koni ka"a loonsire lowo geeshsha danchaho yittano hexxo nooe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori sidaamu manni gamba kowiicho mayra yiino seennu callu noonso isi

ise maati ? dana maa labbanno ? hiitoo kaameerinni haa'noonni footooti ? tini biiffanno xummeeti yaate loeo geeshsha . ikkollana biiffanno yaa dandiinanni ?

Mannnu insa insawa xaade maganote dana leelishanni iimi Magano maga'nanni nootta leelishshank seennuno labbaluno lawe baxoommo tene Maga'note base wo'munku woyi togola ikke maga'na.

Angatenni loombe ganoni gidu tima ikkanna hirateno ikko mine shooma intara loonsonniro kulanori dino bunu ledo soodo shomate danchaho kuni

Minu halanyuha lawano waalchu siwiilu cufaninni beeshshine cunfoniho base qaxa qaesu noote cancoho yinanniri xu"u yaanori dimacciishshamano tene base doodhite martetikka mite uurrinsha loosu base fantinohu hakko.

Rosiisano rosu mine rosaanote waana saamuna worte rosiisano rosaanote anga hayishidhawo bude leelishani misilete aana leelitano yaate kurino lame masmaraati yaate.

tini misle roso leellishshannu konni rosi giddono qaaqquullu baalunku baqqala kuula afidhinota tisheerte uddidhe nootanna mereeronsano toyaatanni noohu noota leellishshanno misileeti

Kunni laallo hiranni duunna ikanna mannu heeshosi woyeesate yee looso kalqe loosanni nooha ikanna konne darga noota laallo su'mansa kuli?

Mannu ganba yee kaaliqansa ayiirisanni leelanno base hiitoote tenne basera leelano wedeli uddire leelanno uddanoti dani hiitooho insa noo hijaari hiitooho

Tini baanke ikkitanna tenne baanke sidaami qoqqowi giddo alata cuukote quchumira afi'neemo bankeeti tini baanke noo base lowonta biifinote yaate

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini beetto kowiicho maa loossanni nooika albaseenni hige noohu waa lawannohu maati

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini intanni sagaleeti .dana hiitoote ? su'mise maati mayi iima no ?

Meento guutisate mangistetenni assinoonni sharro giddo aante noori giddo hiikkonneeti? Woroonni noori giddo xa gobbankera meyaati iillitino gashshootu deerri hiikkonneeti?

Misile leelishanohu egenshiisha sayinsanni doogo ikkanna horosino Manu dadalosi woyi loososi egensiisano doogo ikitanna kunni egenshiishi kayinni hodhishu kaameella hiraniwa kulanoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kawiichchi mayi mineetti? Maa ? Maa woroonni?

Kuni misilete aana la`neemori mittu biraanu negiho ku`u kayini anga badhee wodhe ledosi uurino biraanuno angate amade leelishani no maatiro afinooni.

Angate ogimmanni loonsooni uduuni aano horo maati konne uduunicho loonsoonihu mayiiniiti isi afamanno qooxeesi hiitooho mulesi noo huxxi aanno kaa'lo maati

tini misile leellishshannorichi owaante uyiinanni base ikkitanna owaanteno fayyimmate agarooshshi uurrinshsha ikkase xawissanno woleno owaante afi'nanni doogo duucha afantanno wayii, doogo, hattono babbaxxitino owaante heedhanno.

Misilete aanna la'neemohu baadiyete qooxeessa ikkanna Manu yannasira gide wixire wixirino gide ganba asitanni ganba asirinoho ogoru gido woranni noo manna leelishano misileeti.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini doogo hiitoote manna mamira massitanno baychu mamaati

Kunni misilete aanna la'neemohu afantino anuwanna gashaano gido mitto ikkanna leelishanni noorino udirino uduunni faashine ikasinna yanaasincho udano ikase leelishano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannu lekka, caammanna girgidda leellishshannoha ikkanna caammu kuni lowo horo aannoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni maa ayiirisanni nooho?

adawu agaraanno lawanno manchootimayi adawalla agaranno isi kuni manni ? ane insa dibaxisannoena ate baxisannohe ? kuni manni heerannowa ate heera baxisannohe ?

tini misile maa xawisano? manu hito ikani noho? kiironsa me"e ikkano? manu mayi mereroni harani no?tine lalote su'mi maati? lalote guma hitote? lalote badeni marichi lelano?

Jawu alilicho gotti assine loonsonni huxxa kinchu duuno labbano isi mule noohuno mannu kayse fushinoha caalu haqqa lawano ollala xursiise huna hoogiro horo faayyaho.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini haanja muro giddo maati maaa ikka lellishshsannoteika

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni wayi aana noohu maati manchu mayra mare uurrinowaati

Tini la'neemo beetto umose woro qolte losixinohu alba hige uwe biife sammose diwe nooha ikkanna albaseno fante muushi yite oso'litanni noote.

Sidaamu qoqqowi jireeny paartera qaru massagaanchi kalaa Abriham Marashalhu afamino gashshaanchoti ikkasinni qoqqowu giddo jireenyu jawa base amadano gede assino dagate ledo halame

Baadi xagga uyiitanno addi addi horo maati baadi xagga loonsanibu mayiiniti ise afantanno base hiitoote tini xagga ba'anokki gede massa hasiisanonke

Kone misilete aana leelanni noore borrotenni xawisemoha ikiiro aane noo garinniti xawiseemohu hakunno anga urde adhe uure noohu manchi leelani nooe

Kuni missilete aana leellanni noo miini gallanni mineeti konne mine loonsoonni gara lowo geeshsha maala'lisanno togoo mine loosira danchate yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori annuwa ikkitanna kuri annuwino daga araarsitannoreeti.

mitte mittente ga’resinni noosi fiche kulannoehu ayeeti? Rosaano, “Doogote Aani Qoropho” yaanno uminni borreessitine sa’ini isayyo • Fidalete jawishshi hasiisanno garinni qaagginanni?

tini misile leellishshannorichi kalaqonna qooxeessa ikkasi leellishshanno togo yaano kalaqo yaa baattote aana mure fulannorichooti qooxeessa yaa mitte base mannu heerannota.

Weese labbanoti muze gate kayinsenna laaltanoti ha'michu noose shafinu noose hogu weesehu gedehuno noose ikkonna kayini umoho gunxote massite laaltano guma.

Muuziiqu uduunne duunne woroonni baaycho ikkinota leellishshanno misileeti tini misileno konne muuziiqu uduunnicho godo'linanni woyte lowo geeshsha biiffannona mannimano milli assanno uduunneeti yaate.

Seeraho farcotetenna tii'i farcote yitanno qaale e'nooni adawarsha ikkanna seerunna wodho mootimmate hundanni heerano egenshishsha mite uurrinshaho kone ayeeno afinoho.

Mannu ganbba yee booharani leelanno base tini hiitoote insa ofolte leeltanno qoxeesubba maricho leelishanno badhensaani leeltanno addi addi haqqe afidhino horo maati

Giira haqqe itte gudde buluuloho soorrante gooffino. Sasu baccichi mereero buluulunna itantino haqqella leeltanno. hattono waalchu giddoonni eino arrishsho buluulo ledde waajjo assite xawissino.

Kuni misilete aana leellanni noorichi dikkote mereershaati , isino mannu babbaxino dani uduunnicho woyi laalo abbe hiranninna hidhanni noowa leellishshanno.

Mininna dubbu saada kuni misilete aana leellannonkehu dubbu saada giddonni mitte ikkinohu su'masino wee'niichoho yinanniho kuni wee'niichi lowo geeshsha baxisanno

Tini misile leellishshanni noonkehu daddaloho kuni daddallanni hee'noonnihu kaalse daddalanni noo manna leellishshanni noo misileeti kaalse daddalano wolere daddalano danchate

Angatte aanna ofolle noohu marichooti? Kiiro isi me'eho? Meu qubbichi aanna ofolle nooho? Danisi qole hiittoho? Maaho kaa'lanooho? Mayiinni loosaminno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kaameelaho yaate kuni kaameeli hodhishshaho lowo geeshsha kaa'lannoho.

Waajju saleedi aana borressinanni marker mitte mageeshshi sa'ate horosiissanno ? Kollishsho waajjo saleeda fiinanni dasitere mitte me'e birraati ? Waajju saleedira calla horonsinanni maarkere itiyophiyu giddo loonsanni ?

Jawa gallanni mine assine minoni gari qaete ilamoni basera hala'lado qae no daafira hala'lishe loonsoniha lawano isiwa marate albaani qoqonbe huxxa lemichuniha woronni.

Mannu gowaho wodhe woyi sanote woyi maccate wodhe biifisirano culku uduuncho assine loonsonni gari baxisanoho, daninsa deerinsa lowo geeshsha badooshe afirinoho.

Kuni lowo geeshsha maalalisanoho kalaqosino dhaggeefachisanote tene kayinni seekkine agarana horose mande faajje assine kalqe dagge dhaggeefattanotta assa qooxxeesu qansichoti qeechati.

ganbba yiino manni maricho itanni no? manootu udidhinno udano marichi dagga budde lelishanno? itanni noo sagale marichirra worre uuyinoonss? sagalenniweeeiinni afi'nanniha horromarocho lbat

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? hiikka dodanni nooho mamira hare iillaraatikka

Mitte meyaa beetto mine assidhe ooso iltanno yannase giddoonni ikkado fayyimmanni minese amaxxa hasiissannose. Tenne ledo amadante ka’anno hajo iima iimaho ilatenni amuwa ikkitinoonnirira heeshsho’ne aana iillitanno gawajjo maati?

Manchu uure maa assanni no? Mancho albasiinni hige lekasi mulira ganba yee noohu maati? Manchu angasira amade noohu borrote uduunni maati?

kuni siwiilu iima suntoonnihu elekitirikete uduunnicho ikkinohu horosi maati? kuni kaameeri mamiichi gobbara suntoonniho? konne kaameera umi yannara loossino gobba hiittenneeti?

Kunni manni hiitene ama'no ama'nono manaati? Lamu manni baxite umoho maa wodhitinori maati? Kawaanni hige noohu maa aganni nooro kuli?

Tini misilete aana la`neemori mittu danancho hoo`laha ikana mittu kayini danancho hoolaha ikana danancho hoo`lahu biifara yeena danancho hoolahu kayini birahooti yaate.

Ofoline hee'ne mite baseni wole base sa"ate shotu garinni horonsirate seekkinoni uduuncho kiranchete yinannite, roore yanna lekkate rake hadhe basete base sa"a dandittanokkiri horonsidhano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Hittorichootti? Mayi aanna nooho? Mayiinni loosamminno? horosi maattiya?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Daga tinni mayiinnite? ayiimmansa xawisannohu maati? maho ganbba yiinno?

Kuni misilete aana leellanni noorichi mittu manchi mitte mini saada giddo mitte ikkitinota saate siito amade haare haranni nooha leellishshanno .

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Uullanni hige karamme noori maatti? Hakku aanna maa duunoonni? Lekuwa mayiinnite?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gitarete. tini gitaare muuziiqu uduunni giddo mitte ikkitanna lowo horo afidhino.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mannu kuni mittu dani uduunne uddire maa assanni nooikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuri togo assinne mayiinni loonsoonni? Mama afammanno?

Gabbiso: Maahoyyena mammoote woyyaannonkeyya? Loggiti: Ga’a Arbete, Eembarra rosu nookki daafira hakko barra diwoyyannonke? Tenne niwaawe giddo qara misilaano ayeooti?

Base dubbu qooxeesira jawa geeshsha giddora e'nikkinni afaafate nootta labbano hakko mare beettu haqqu rumudda xagichoho ikko wole hajora ikko tatayise adhani no.

Mini kaameeli duucha basera duuchu mannirano heera hoogirono mite mite quchumara afiralla roorino mannu jawa geeshsha danchaho ranke iillate hasi'nonniwa marate.

Manchi beetira minnu qara hasatosi gido afamanoha ikanna Manu mine horoonsiranohu umowore galatenna uduunicho wodhate ikanna konni minnira albaanni noo muro maatiro kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshiishshaho. lawishshaho kuni egenshiishshi hoogoommero tenne biiro afira didandiinanni yaate.

murote yinanniti duuchu dani muro heedhanno gede qaangannita ikkitanna, tenne muro su'mi maati yine woshshinanniho? tini muro kalaqamuninso mannu kaaseenna fultinote?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni dadallanni baycho lawannohu maati me''eu dani uduunni noowaati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Saada mamitte? Mama heedhanno? Xa noosi hiikkotti?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? mannu mayi heerenna mare ofolle noowaatikka

Tini aleenni misilete aana leeltanni noonketi meemote tini meemo waasa meemiissirate kaa'litannonke roore yanna meemo horonsi'nannihu baadiyyete olliira horonsi'nanni yaate

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro koate maasaraammu badheenni balidette kayiinsoonni muro noohu konni garinni leellanno yaatte

tini misile egenshiishsha kultannote kuni egenshiishshino safaarikoomete egenshiishsha silkete hidhinanniha tuqu xaadooshshe horonsirate kaa'lannoha hidhinanni waaga kulannohonna horosino kulanni nooho

mini saada giddo mitte ikkitinoti hogophate horora hossannote tenne saada su'mi maati yine woshshinanniho? tini kiirotenni duucha ikkitino mini saada hiikka hadhanni noote?

Tini misilete aana leeltanni nooti murote. tini muro danase haanjate xaalla lophitanni noote, mereeroseenni doogo afantanno, iseno bardaafete muroooti yaate ha.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini flashe ma loossannote

Beetto faashinete uddira uddino labbalu yannahu gede bolale woridono ertino gari faashinete aleeni uddidhino garino faashinete uddirase garino uduuniseno faashinete.

Faayyimate uurrinsha halanyutta labbano tenera hasidhi gede owaante no gede huluulo digaltanoe yeemmo woyteno mulla leelishanori no daafira mootimmano anga worte qorqortano daafira kalaqamanori diheerano.

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro weese shiimmada qanxinne umme mittowa duunoonni mittowa kayi mayiira duunoniro dianifoonni

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? waa lowoha lawannohu waanko mulesi nooti haqqe baxissanotenso ?

Baadiyeette Minna mayiinni minnoonni? Irishu kunni meu manchiho? Maatti leelanni noori? Haqqe su'ma afidhinnotte? Gooro ayiiootte? Widira widiidi mamaatti? Horose maati?

Meesanete cua kurkurre xullo fushshine hee'noonni. cua Manchu anga amade leellanno. Cu"u sholoolli raga waajjoho umiodo kolishsho. Waajju qunxi wolootta haqqubba leeltanno.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho duuchu danihu daddalu nooti leeltanni nooe mayi dadalooti

Kawoote soodikkinni mamira gutatto? Maaho ati barru baala gate gatella yaatto? Mannu hosanno hoshsha dihosatto? Kuni ma garaati? (Urde baattote qase qoteho irkisi’re Doogiso xunse la”ara dandano?

Mannu ganbba yee noo base hiitoote ofolle leelano basera noo addi addi murote dani leelishanori maati insa mule leelanno mini hiitooho

Maatete sagalete mine yine su'ma su'mine daddalu mine fane dadda'linanni mannaho owaante uyinanni meessanetira eo gamba assi'nanni heeshsho woyyeesi'nanni gari giddo mittoho.

Godolle woyi boohaarre uyiitanni horo maati kuri godo'laano uddidhe noo uddanote dani hiitooho godo'lete base hiitoote mulensa leeltanno hoowe uyiitanni horo maati

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kaamela konne egensiinsanni heee'noonnihoro kulie

Saatete tini saate tonne saatera tonnu sainota leellishshanno. Saatete horo yanna afate qoleno tenne saatete woy yannate mittunni tonaa lame kiiro geeshsha worroonni.

Kuri misilete aana`neemori sasunku mittu kolisho bolaale wodhewuhu mereeriha ispoorte losawoha kulani no ku`u kayini umoho shaarbe wodhewohu ganbeela ikasi anfoomo.

Tini godo'le lowo geeshsha baxisanote loosani noorino horo maala'lisanoreti insara giddo miqichu dinonso yisiisano godo'leti mannu jawu gamba yiinowa leellinshanni roore yanna.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho maa dada'lanni noo manni nooikka

Tini msisle leellishshannohu babbaxxitino owaate afi'nanni bayicho ikkanna, kuni bayichono mannu sagale ite ka'iro bunano ikko babbaxxitino agatto horonsi'ranno bayichooti.

Minni muro kaanse fushineenna fultanota ikitanna tenne muro su'mise maati? Tenne muro mannu sagale itano woyete ledo itanno tinni muro itanni woyete afoo hiisitano?

Rosaano rosu mine ofolte rosiisano xa`mmo xa`mitanna dawaro qoltara baalu anga kaayise nooti leeltani noonke yaate tini rosaanono worba rosanoti.

Fushshitini? Rosaano, hanni hatte dhagge amado Taqa Loossinanni qaagginanni? niwaawe fushshe? Taqa Loonseemmo Rosaano, aleenni noo lawishsha Rosaano, sa’u yannara su’ma seekkitine la’ini?

Tini kalaqonna qooxeessaho kuni qooxeessuno doogote mule kaansoonni haqqenna diigaminoha xarratenni huxxinoonni huxxa hattono caabbichu shiwo noota leellishanno misileeti yaate

kaalu maama uure noo? bandera mayi anna qanse he'nonni? mannu maa asanni noo? anga maa amade noo? ijaru hunda marichi noo? kamelaho badhenni marichi noo ?

Tini misilete aana leeltannoti mannu sagale loosi'ranno woyte horonsi'rannota zeeyitete yine woshshinannita ikkitanna, tinino sagale coomishate lowo geeshsha kaa'litanno woy biiffisanno.

Quchumu giddo haanja hayiso kayinse biifinse aguronnitta barru baalla harunso assinniro danchaho yitano hedo galtinoe qoleno boode geeshsha xertidhe noo minna xawabbano xawadu garinni fiine fanomero woyya lawanoe.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni xaanixe ana hunnoonniri maati ? gobba hiikkoti

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni hiitoo quchumaaati albiidi maa lawannoho

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni fichee leellishshanno egenshshiishi mayinniho

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro barahaamme baatto aanna garaanchu uure noohu duummu godowa waajju leelanno yaatte

Qucumi yee biifino koattete tini saadate gogano karsine hocono karsine loonse biifinse loonsonihu labbalu lukkano koatte ikkase sonisenni bade afe kaoommo.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? minu kuni maati mayinnihoikka mayinni minnoonniho

kuuni bayichu maa xaawisano? howette gidonni marichi noo? maayinni huxinoonite? badhesinni hige marichi noo? meu moni noo? alba hikka hige noo? mine mayini minonni? minneho badhenni mayi noo?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro sidaamu dagoimmu qoqqowu mootimma faynaansete biirro yittanno borro

tini misile maa xawisano? kuuni udunnichu hittoho? maa worayiho? danasi hitoho? gidosi maa amadini? mulesi marichi no?worosini mayino? alesini mayi no? lekkate maricho woroni? lekka hitto ikkite no?

Kuni la'neemohu mine alba alba qolle minne baatooshunni galanno mannira aate injeesine he'nooniha ikkana mereerosi daago worre lonsooniho galate dibushanno.

Tinni aleenni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro haquunni loonsoonni rakawoottenna kurisse nootti leelittanno yaatte xaanno koye nootti

Tinne misilete aanna la'neemohu adawu agaraano mito darga songite hasaabanni noota leelishano misileeti. Adawu agaranoti horose manaho addi addi gawajo iilitanoki gede gargarate kaa'litano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gashshaamanna gashshaanna lawanno dagunchu goga uddire nooikka insa

Minneho ganoonni qalammete kuuli hiitoho? minnu hoowe afirinnohonso diafirinnoho? nafarra haqqe noonso dinno? gibbe cuffotenso fannote? marichirra horoonsi'nanni mineeti? giddo Manu noonso dinoro la'e ka'e xawisi

baadi xagga yaa mayyate? baadi xagga addintanni manna kaa'litannonso dikaa'litanno? baadi xagga aanno manchi haqqu xagicho ikkino gede mayiinni afi?

tini aleenni leeltanno misile maa kultanno yiniro addi addi akatinni xawisa dandiinnanni tin misile leellishshannori tini adote haylandete worre hee'noonniti leeltannoe

Mine sabba gane biifinse loonse diilalo eano gede hende ikko biinfileho hende ikko seekkine loonsonihu waalchu iimani qole woronihu lowo geeshsha fano ikke no.

Tini misilete aana nooti goldestar yinaniti rimoote gonete uurisidhe ise kayi goxe afantano yaate rimootete aleeni mitto kumenna setawo yine boresinooni.

ilantino borreessa yaa mayyaatero afinoonni? Kalaqamu tuqira may hasiisanno? huuro’ne naggi assitine nabbambeemmona Tenne coy fooliishshora koru maati? Qaallate Xiinxallo Leeli’ne?

Kuni misilete aana leellanni noohu maati? Kuni misilete aana leellanni noohu mayii loosira hosannoho? kuni misilete aana leellanni noohu su'mi maati?

La’inanni malaatta giddo minna mintanni noo mannooti uddi’ra hasi- issanno uduunne leellishshanno kiiro hiittenneeti? Misillate giddo giira kayissannori noota leellishshanno misile hiitten- neeti?

Afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate afantino gasgsgaanonna annuwa hiikko heedhannoreeti loosinsa maati insa ninkera marichi horo uyitannonke

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? beettu maa duhe maa loosanni maa duhe nooho hiikka haranno

Kuni la'neemohu mittu haqqunni lonsoonnihura aanaho footo dhalline he'nooniha ikkanna tini footo sidaamu lame kumenna tonaa shoole maarote dirira fichee ayiirisino garaati.

Duuchu dani sagalete horonsi'nanni muronna laallo no tene mite basera loonse ikkikkini babbaxxitino basera loonse gamba assine hire corre abbinonite.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori anganni agatto ikkitanna kurino mannu ooso horoonsidhanno agattooti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni danu danunkunni mayi uure nooho? Su'misi ayiti?

Tini paarkete woy babbaxitino towaanyo assinna base ikkitanna lowo geeshsha biifadu qooxeessira nna biifado ikkino kalaqqinna qooxeessira afantano toowaanyote baseeti.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini maashshinine maaho horoonsi'nannite mamahedhannoteikka

Jajjabba mootimmate gashshaanonna jajjabba dureeyye horonsidhano kaameella waajjo kolishsho walcho afi'noha doogote qaccera uurrinse hee'noonniha ikkanna mitu beettu iso towaattani nooho lawinoe mulesinni hige haranni noonna.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kowiicho borreessine hee'noonnihu maa kulannoho egenshshiishhu

Manchu hiikiicho ofolle no? Maa udire no? Udire noohu kuulu danni hiittooho? Badhesiinni noohu maati? Huxu gidoonni hige leeltano muro su'mi maati?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni mannu sidaamunnihu gamba yee maa assanni nooikka kowiicho

Kuni misilete aana leellanni noorichi laalote yaate, tini laalono duuchu daniti afantanno lawishshaho: mango, muuze , hanaanaase, paappaayye hattono burtukaane leeltanno.

Kuni misilete aana leellanni noorichi daddaloho yaate mitte hirtara ofolteenna mitte beetto marte hidhitanna leellishshanote, hidhinanninna hirammanni hee'nooririchino awukaatote laalooti.

Tini misile leellishshannohu amaaru baanke sumuda ikkanna, amaaru baanke dagateno lowo kaa'lo assitannote, sumudiseno lowontanni biifannoho, daniseno baqqalaho yine woahshinanni.

Kuni misilete aana leellanni noorichi gallanni mine ikkanna kuni minino haanja qalame gannoonniha ikkanna ,mini aanano loonsoonniti manchu siile leeltanno.

Laalo base baalla heedhomero mannu itanore hidhanni dibaashawano togoo laalo muro gaatankera loosine itta dandiine hee'nenni dikkote xinqira ceema ikkittano

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qiwaatete, tini qiwaateno albinke bulla ikkannokki gede riqqate kaa'litanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? laalo may aanna nootte? iseno maninni fulittinno? badheenni hige marichi nno?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni hiiko quchumaati mayra biifinsoonnihoikka

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro diwaadere kolishsho uulla ubbe noottinna aannasse mitturi noyiikkitta tunnge aguroonntti leelittanno nootti

Miturino hoogiro amuwu hagiidhano oso'lano woyte giddo hagiidhittano, mannu gamba yee noowa mite ama doniya gide wodhinannihura gide wortinoha beekkarati lawinoe manna ofolle noohura.

Misilete aanna la'neemoti babbaxitino danni laalooti tini laalono manchi beeti ikko wolu qallaqami saga'late horoosiranno laalooti. insano burtukaane, maangonna woleno insa lawanoreeti.

kuni uduunnichu mayii uduunnichooti? konni uduunnichiti horosi maati? mannu konne uduunnicho horonsire maa assa dandaanno? kuni uduunnichi danasi hiittooho ?

Siccu aano addi addi horo maati siccu mitte gobbara aano addi addi kaa'lo maati beetu sicco cumire leelani noohu mayiirati

tini misile kalaqonna qooxeessa leellishshannote kunni qoxeessu kalamunni afi'noonniha ikkanna inino dancha gede biifinoho haqqeno baalanti haanja ikkite leeltanni noote

Lekkate harate wolqa hooganonsa manni woyi mayimansa giddo xe'ne noonsa manni tene shota doogoni mite baseni wole base sa"a dandiinannitta horonsire harano.

Go'rota? Go'rinoni? Hudi'roto? Hudi'rota? Hudi'rinoni? Duwooto? Duwoota? Dubinoni? Dadilooto? Dadiloota? Dadilitinooy? Waajooto? Waajoota? Wajitinooni? Daafuurooto? Daafuuroota? Daafuurtinooni? Haagi'rooto? Haagi'roota? Haagi'riitinnoni?

tini misile leellishshannohu aamansha ikkitanna, kuni aamanshino dancha looso loosi'no mannira uyinanniha ikkanna ,kuni beettino loosino loosinni aamansha adhanni nooha la'anni noommo.

Hodhishaho yaa mayaate hodhisha loonsanihu mayiiniiti kuni hodhishi me'e lekka afirinoho aanasi buurooni qalamete dani hiitooho isi noo woxeesi maa leelishanno

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni egenshshiishi ma xawisannohika

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kawiichi godo'le mayinnita godo'linanniwaati barccimma gidddo nooti maa assinanniteikka

Tinni misilete aanna la'neemoti hodhishu uduunicho ikkanna su'masino kaameellaho yinnanni horosino jawa uduunicho woyi Manu wolqara aleenni ikinore hogowate horoonsi'nanni hudhishu uduunichoti.

ofo'le noo manni mayiira ofo'linoho? tini ofolte noo ooso godo'laano labbannoti mami gobba godo'laanooti? kuri albaanni higge uurrite leeltanno mannooti loosi maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori birciqqote. tinino waa agate lowo geeshsha kaa'litannonketa.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kowiicho maa duunne daddallanni hee'nonni

muziiqu uduunnichi giddo gaammanniti tini danase duuchu daninni loosante shiqqe leeltannoti maati yine woshshinannite? konne muuziiqu uduunne horonsi'nannihu mamaati ?

Mannu mamira haranni nooreti? mayiraati siqqicho aniggansara amaxitinnohu? danna danna uduunneno mayiira udidhino? fulle noo manni kiiro me'e ikkitanoha labbanno? xilla amaxinno manni kiiro me'ete?

Gobbankera afantanno ama'nuwa giddo mitte isilama woy musilime yinaan ama'no ikkitanna tenne ama'no wole ama'nowichin badaser maat? kur isilamu labbalino udirinore nna umoho wodhinore maati yinanni?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini minna maa leellishshannote uurre noori egenshshiishsha lawannori maati

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro gannu baalera baadiyeette baattora cherichete jilla jille waassa hogaho karre woroonni alenna woroonni higge mannu ittara offolle noohu leelanno

Hijaara jawa uurinsanni woyte kina kone isi giddo worre cancane fafance waayinna simintote ledo xaadinse loonsanni horonsirate kaa'littano jawa kaajjado maashineti

Kaameelu aanna hajjajo xe'e nooha ikanna tinni hajjajo maati? konne kaameella me"eu manni gulufanno? Kaameelu mayi albaanni uure noohu leelano?

Mannu ollaho horo mucuqi yee goofe noohu maa kuletikka ? Mannu wolu leelanohu dinonna lamu ejjeettoti wo'ma uduune sidaamuha uddire callotu hiikka arifafattanni nookka.

Tini missile leellishshannori mannu dada'lanni noo gedeetj dadalu faayyaho manchu wodhinorini buna baaqeela qurunfude wolirino leellannoikkiri heerannaati kuri assa lowonta faayate

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri ima usurronniri maati

Kalaqamu jiro ba’annokki gede assate maa assa hasiissanno? Kalaqamu jiro hafanfarte ba’uro qarru iillannohu ayeraati? “Kalaqamu Jiro Agarooshshe,” yitanno niwaawe nabbawitto/a woyte marichi leellihe?

Kunni afantino anuwanna gashaano gido mitto ikanna kunni manchi ilesira wodhino uduunichi su'mi maati? Qoleno gidoonni udire nooti udanote danni hiittooho?

Mimitu iima dire base hala'lado gatinsikkini mine assine minu iima loonsonni gari lamu sasuri huluulisano gede assanoho togo assine duucha basera miniro baattonke hiitto duha dandiittano ytano hedo giddora ea dandiinanni.

Wedellu ganbba yee maricho loosani leelanno kuni wedelli udirinno uddanote dani hiitoho mulensa leelanno uduuni aano horo maati insa afamanno hijaari hiitoho

Manichu loosani leelanori maati isi sayiisanni noo sokka hiitoote isi noo basera leeltanno qalaqamu haqqete dani leelishanori maati badhesiini leelanno mini hiitooho

Cherchete woyi maga'note basera Mannu jawu uurre magansiranni leellanno. Hakkuri giddo mitte mancho Ali eeli geeshsha duume uddano uddidhe halloho kolishsho qawatto usidhitino. Angate dancha duumu maazari saate ga'nite huuccatto assidhanni leeltanno.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? baychu lowonta biifinohu mayraati su'ma baychunniha mayyinannikkka

Habeshu uduunne uddidhe biiffe angatenna goowaho culkubba wodhite maccateno wodhite leeltanno habesha beettooti. Hinko waajjo suume duume waajjonna albiido burritte uddano uddidhino.

tini misile leellishshannohu kalaqonna qooxeessa ikkanna, kuni kalaqinna qooexeessi lowo geeshsha biifado ikkasi leelishshanno misileeti, quchumuno lowo geeshsha biifannoho, ikkollana kayinni doogo garunni diloonsooniwaati.

tini misile babbaxxino daninni qixxaabbinota sagalete dana leellishshanota ikkitanna insano barbare timaattime duumo ha'michonna hattono jaanjiweelonna koroorima lawannore leellishshanno misileeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiicho motorete aana nooti mayteikka mannu mayra gamba yiinoikka

tini misile xawissannohu buna anganni siineeti iseno giddose mullichote anganna gatino shiimu bunu noote mulese maankuno sukkaare karsiisi'nannihu no yaate

Fayyimmate agarooshshi loosaasincho ila ayiddira Maatete Quwishshi Mayimmare hasaawa assitanna Maatete Quwishshi Mayimma Keere galtini ayidde? Lawishsha Xa’mo: Ooso quwunni ilate hiittoo doogo horonsi’nanni?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kawiichi hotelet ? wombarra maynni loonsoonite tini ?

Mootima quchumaho akkalino mine halanyu haroonsanno gede mayra faashsho difantanno ? Diishe minu iima mayra worroonni ? Duuchu Akkale racino mini noohu itiyophiyu giddo hiikkunni quchumiraati ?

Maatete heeshsho giddo qaaqquullu amadooshshi hiittooha ikka noosi? Qaaqquullu anje dirira gawajjannore badde affannokkihura maricho assa hasiissanno? Uddanonsa garunni hayishshine amada hoongiro maricho abbitanno?

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori haqqete giddo minnoonni minnaati yaate tini duucha minnaati

Gati- laalo mitte mittente waagi kiilotenni me'eho ? Gati-laalo Seesallichu kinchi aana mannu haranno goodora mayra duunnoonni ? Daddalu bayicho kaamelu mayra uurrino ?

Kunni hodhishi manchi Betto iko wole uduunicho mittu dargunni wole darga sayisate horoonsi'nemo ikanna konne hodhisha koone darga mayira abine uurinsoonni?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho waannu biranu negihu worbu maa assanni nooikka

Baadiyye tini baxisano fafe fafe biifinori ilete la"ate baxisanori no weesete darchi umisi hiitto baxisanohoro dila"a togootta haanja gobba wolewa afe egenotto hige koo'ya

Kuni la'neemo bayiichi lowonta biifino bayiicho ikkanna konne bayiicho leellano coyi giddo mittu waa ikkanna kuni wayi harrannoho woy daadannoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Bayiichchu mamaatti? Kuni manchi su'mi ayiitti? Mayiira woroonnisiwaatti?

Tini misilete aana leeltannoti beetto kaaliiqa annase guwisidhanni noota ikkitanna hattono, uddidhino uduunnino lowo geeshsha biifanno, lamenta angase gagasoho wodhite magansidhanni no.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni sumudu mayinniho maa xawisannoho gido qoolunni buubbanno saada maati

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kowiicho mannu lekkate wodhannoti mayra mullawa no dana hiittoote

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? harichu kuni mayra ikke uurino garaati baato lagaame labbannoe

Tinni huduruuritino laallo hiitenne laalooti? Tinni laallo wo'ma yannara hiikko afantano? Tenne laallo marichira horoonsi'nanni laalooti? Tenne laallonni hooncinne maa fushinnanni?

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifannota su'maseno kurkete yinannita ikkitanna, tini kurkeno shaanunni loonsonnita ikkitanna, saanete aana worroonnita maankuno iimaho noota la"anni noommo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? huxxu mayiinni huxamminno? gidoonni maa loonsanni? Huxxaho iimmanni higge borro mayiittanotte nootti?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro danu danunkunni loonsse woroonni juussette leelittanno

ooso godo’litannokki gede hool- loonni bayicho ikkinota leellishanno malaati me”e kiiro aana no? gogunni loonsoonni angate luko, du’mu hoccinni loonsoonni wo’ma luko uddi’re looso loosa hasiissannosi ogeessi hiikkonneeti?

Quchumu giddo wo'munku olliini ishine gamba assine quchumu coichima agarsiisate woyi agarate yine base basentera manna worre qorqore assine quchuma biifinsanni gari lowo geeshsha tashi assanoho .

Lekkate kaase gobbate gobbani lowo base amadinote mannu hakko kaasetenni heewissamanni kaaseteni lowo baxile ku"u koiwa soorirano lowo geeshshati base aanohu kaasete.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini maa duunne worronnni baychooti woyi biirooti

Quchumu giddo looso kalaqe mitu qachini mitto qacha rahe iilla hasirano manna koni kaameelinni rahe rahe iillate hasirino base iillishshano hodhishshu kaameelati.

Manchi beetti kiiro lexxa yineemmorina? niwaawe lame lame ikkitine seekkitine nabbabbine aantete noo xa’mora dawaro Hasaabbini? Ishinaawino Qacha asse, giiratenninna hunatenni umonke addi Ishinu Hiikkinni Kalaqamanno?

sagale tenne su'ma mayiine woshshinanni? tenne sayiinete aana noohu maanku kiiro me''ete? sagale worroonni sayiine danase hiittoote? tini sagale mayiinni loonsoonnite?

kuni la'neemohu giwirinnu looso ikkanna konne looso lonsanni he'noonihu tirakterete yinanni maashinenniiti tini maashineno manchu wolqanni losiranno mannini aleenni rakkannote.

Rosaano diro du'ma rosu iima sayse diru goofimarchira gumansa koni garinni hagiidhittanni adhittano maatensa baalla gamba ytenna rosu mini annuwano hagiirunni jawaachishano ooso rosanotta.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini wajjo uddidhino mancho biiffannote lowontanni

Tini base hawaasa kalqete lekkate kaawase hoowe qooxxeesirati, ti"ii fafe leelittanoti duumi hijaariti iseti, kuri milissanni noori lekkate kaawase godo'laanoti godo'lete heewo heedhenansa qixxabbani nooreti.

Lamu wedelli waayi bale unte fushittanni noonso fulino waa baleniha xoyisite huntanni nookka yeewe heduummo anga luluma amadini beetti qasarawe qixawe no.

Hawaasa orthodokkisete ama'no gamba yte maga'nittano base Gabureli yinanni baseti yesuusi soqqamanchi su'mati ikkonna kayinni quchumu mereero isi su'minni lowo baatto amande wole horora daddaloho hosinsanni hee'nonni wirro la'niro dancha lawanoe.

kuni misilete aana leellannohu angate ogimmanni loonsoonni uduunnichooti iseno dissitete yine woshshinanni. hattono muleseenni gimbooluno leellanni no busha bayiichooti noohu.

Manu duuchu ganba yee noohu leellanni nooha ikanna konni manni albaanni hige lamu qaaquulu maa asitanni no? Haranni noo manni kiiro me"eho?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni qooxeessi mayira biifanno garaati giddo minu noonso dino

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori biinfilleho. biinfilleho yaa mannu xumilleho yee assirannoreeti.

Minna mannu asse loosirano gari diniqanoho daddalano isi tene yannara umonsa woyyeesite jawa eo afidhanni haaro haaro minnate dana calla mi'nittanni no

Lainannihu kuni manchi Biirote offolle babbaxino borro borreessanni nooha ikkanna tenne biiro giddono babbaxino dani uduunnichi noo kuri uduunnicho kultinihu gedensanni horonsa xawis?

Kolisho doogo aanna manchu mayinni haranni no? Manchoho qotesiinni hige noohu maati? Konni hodhishinni ha'nanni yannara qoropha hasiisanori maatiro kuli?

kuni manni hiittenne gobba budeeti? togo assine badheno ikko wole biso bibbiciranna haakkiichinnino saeenna murmudha danchate yite hedhatto? mayyirrati ?

Kuni albankeenni leellannohu bunu me'e siineeti. Siinete dani maricho lawanno? Siinete badheenni leellannohu maati. Buna shiqishanni noohu meyahonso labbaaho? Siinete mule me'u maanki no?

Tini la'neemo ko"atte lalu woye me"unna gereewu goginni loonsoonnita ikkitanna tenne ko"atte losannohu faafiriku nooha ikkanna kuni faafiriki mama heeranno?

tini misile samuna leellishshannote saamunu kunino roore yannara sagale inte ka'nironna hattono sagale loonsannirenna wodhinanni uduunne hayeeshshirate kaa'lannoho su'masi ajjakisete

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro kunni mininno haaro wosiinna adhanni nooha lawanno darajju aanna uure noohu kaamera kayiisanoreetti

TEnne basera leeltanno addi addi kameella uyiitanno horo maati insa noo qooxeesira leeltanno addi addi haqqe uyiitanno horo maati mulensa leeltanno minna hiitoote

duucha basera mannu addi addi garinni sokka sayeesanno ikkollana shoolu manni maye sokka sayeessanni no? badheenni maye no? angansara maa amade no?

Tenne misile aana leelanni nooeri haranchunni maati yiniha ikkiro? Habesha biira amadanno biriqaada kiironsa shoolle ikkitanoti leelitanni nooe badhenni qole agatto wodhinanni uduunichi leelanni nooe.

Tini misile leelishanohu Manu godo'lete xawira godo'laano godo'litanna la'anni noo manna leelishano qoleno Manu godo'lete xawo wo'me qooxeessa doyise daa'tanni noota kultano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori hawaasi quchumira loonsoonni hawaasa kultanno borrooti.

beetto tini mittigalu buusi aana maa assitanni noote? tini beetto topiyu qansitte ikkitinoni? albaseenni hige haranni noo manni me''eho? beetto tini maa uddidhino?

Baadi xagga horoonsi'nannihu sagalete gido sagale coomishiratenna qoleno xaginnaateho honsiranoha ikanna tenne xagga hiitee muronni loonsoonni xagatiru buuxine xawisine kule?

tini misile leellishshannorichi godo'le leellishshanno tini godo'leno lowo geeshsha baxissannotanna mitte gobba su'ma woshshiishshannota ikkite xaa yanna gobboomu deerrinni godo'lantanni noote lekkate kaase godo'leeti.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? lekkate wodhinannita siliphere ikka dandiitanno mayinni loonsoonnite ise ?

amma'note mine yinannihu babbaxino danihu heerara dandaanno, ikkollano konne bayiicho mittu callu ofolle maganosi huuciranni noo gede leelishshanno yaate tini?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? kawiichchi mamaatti? beettote loosi maatti? hiitto ikkitte nootte?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni kaamelino hiikka haranni nooikka

Leeltanno beetto ayeeti? Beetto uddidhino uduunni hiittooho? Hiittee gosa balchooma leellishanno? Beettote badheseenni noohu maati? beetto uulla bushshu aana kadhitinori maati?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni manni dubbu qaccera maa assanni noohooikka

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro since dagoimmu agaattotte haraqe faabbirikkatti borronno kulittannohu ise loose shiqqishshannohu noossetta xawissanno

Kuni mini sidaamu giddo afamannoha ikkanna Kuni mini marchchinni minnoyihoronna Kuni manni maa assanni nohoronna maayira daayiinohoro me'e mannaatiro xawisie ?

Kuni kayini rosu mine ikkanna rosaano rose egeno afidhano buichooti yaate tinino rosaano rosuha ikituro gobba gasha dandiitano uminsarano ikite wolehono ikitano yaate.

Misile sasete aana la’inanni mannoota mariachi gamba assinonsaha la- wanno’ne? Kaa’lama konni woroonni noori giddo hiikkunninni loosu aana hosa dandiitanno?

Kitaare loonsanihu mayiiniti gitaarete aana buurooni addi addi qalame lonsoonihu mayiniiti ise leelttanno hijaari hiitooho qoxeesiaera leelannorichi maati mulese leelannorichi maati

mininna biirote uduunnichi giddo kullanniti mitte wombare ikkitanna, wombare tenne dani hiittooho? wombare mayiinni loonsanni? albaanni leeltanno gidaame mayiinni loonsoonnite?

Mannu maganu minnira haranohu masaraati? Kunni manni tenne yanna gido maa assanni no? Kunni manni mayi aanna ofole no? Guluphite noo mancho goowaho maa wodhite no?

cameelaho aleenni hoggonboonirichi maati? cameelu danni hiitohoro kuulassi xawisi? gonnesira me'u cameeli no? mamira hadhanni nooreetirono kuli? badheensaanni leelanno minni maricho dadalanniwaatiri buuxe ka'e xawisha uyi?

tini misile maa lelishano? meu kaameli no?kaamelu giddo meu maanu no?meu kiiro me"ete danninsa hitoho? kamela meu fantino? beetu maa udirino? kamelu giddo mannu mayi aana offole no?

Yanna abbitino egennonni loonsonni uduunchi giddo kuni mittoho buna xoxisirate lowo geeshsha kaa'lano quchumaho isinni mannu isolla horonsirano buna udu'late woyi bukkesate.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni godo'lete basera mannu maa assanni nooikka ooso gamba yitino gari baxisannohowe

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni networke saysannoho ? anteenaho yaa dandiinanni konne ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kaameelaho. kuni kaameelino ga'labbote bissa calla horoonsidhannoho.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tenne lekkate mannu mayra wodhanno ise hiittoote ma yanna wodhinanni

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kawiichi maa assinanni mineeti

Alilicho loonse fooqete yine woshshinanni hijaari kuni lowo kifila amadino giddosi lawishshaho umu mine, suuqe, hattono shiimada daddalu hajora fanonni biiro amadino giddosi.

Hashsha hashsha mannu ollasi togo asse agadhanna la'nanni hunara moorara badalara diigara daano baarigari diugano togoo wedelli heedhano qacha baalunku gadhachoti ollu keere agadha.

Roso roso rosa yaa lowo geeshsha danchate tini misilete aana leeltannoti rosaanote tini rosaanono anga kayisse xa'mo xa'mitanni afantanno rosa danchate

kuni odoo odeessanni noo manchi ayeeti? mayi daafira odeessanni leellanno? kuni manchi uddirino uddano dani hiittooho? manchu konnira umu danachi mayiira waajjo ikkino?

sagale intannita woy tu'ne maaxi'nannita sayine labbanoti tini maati me'e sayine no dana hiito sayinna no mayi horo heedhannonsa wole ?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho maa loosano mannoooti nooikka

Kuni misilete aana leellanni noorichi laalote giddo mitto ikkinohu habaabi yinanni laalchi laalanno garaati, isino danasi haanja ikke illatenni baxisanno gara ikkino yaate.

tini misile owaantete merersha isono rosu mine sidaamu sicconna itiyophiyu sicco qacce qaccete worre mereeroho borro borreesinoonnita kulannoho mannuno e"anninna fulanni no

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini hiitto sagaleeti hiittte gobbara fultannote

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni haanja borrohu egenshshiishu maa kulannohoikka

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro goratte leootti waannu su'misse boowilaammatti kunni gummi leo itta halichishshannotta xawissanno

Lowo manni duunamenoowa ikkanna kuni tuudino manni sidaamu dagaati. Tini daga jawu gudumaali giddo sidaamu budu uddano uddidhe anga wonqo amadde no.

Waajju meemo afi'rinohu mine qiissanno uduunnichi su'ma maati yinanni ? Mineenni hee'ne la'niro gobbaanni leeltano muro su'mi maati ? kollishsho waajo afi'rinohu minu aana suntoonnuhu maati ?

koatte tini labbalunso meentu wodhannote? tenne koatte mayiinni loonsooni? tenne koattehu waagu me'eho? tini koatte tenne sagale loosannohu ayeeti ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori dana bicuri kuri maati mayi aana nooreeti

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu angatenni loosanno hoccu loosira horonsiranno heqicha woyi kirre ikkitana, tini kirreno dana baala no yaate insano duume, waajjo, haanja, hattono wole leeltann.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? elekitiroonkisete uduunneeti . horosi maati mayra fushshinoonniho ?

Bunu woyi waayi qiide ba"anokki gede seeda yanna keeshshisha dandiittano farmujeti yinanni mite mite yanna buna calla wodhana la'nanni manninke.

iima suntoonniti uduunnich su'mi maati? marichirra horonsi'nannireetiro horonssa tajette leddo amadisiise xawisi? ise sutannite nooti me'ete? Woroseenni leelannori shiimaadu richi maati? marichirra horonsi'nannireeti?

kuni loosoho loou kunino beettu handa loose ka"e loonsanniha woye qotto afirinoha qoteho duhe goowaho fooxa xaaxire waajjo tisheerte uddire haranni noota leellishshanno misileeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni minni may uduunne caalla woraanniwaati? isonno mama wodhinnanni?

Mannu adhamate adhate amurate wonshano woyte kawi kainni noosi womashsha gamba assire biinfani basera marre biifano, xa kuri goshattote barrira ikkite biifino garati.

Tini aliidi misile leellishshanni afantanni nooti minenna gallanni mineeti kuni minu woyi gallanni mini lowo geeshsha ikke biife noo mineeti

Haqqete amadamino dubbi leellani no ise mule waa giddoseni qolle xuure mite baseni wole hasi'nonni base masirate horonsi'nanni tubbo erere busha basera woroonni.

Kuni misilete aana leellanni noorichi muro ikkitanna tinino bardaafete murooti yaate, iseno lophitanni nootanna lophituro mine mi'nate horo uyiitanno gedeeti.

addintani biifado ikkite leeltannoti muuziiqu uduunnichi giddo mitte ikkitinoti tini nmaati? tenne loonsannihu mamaati? mayiinni loonsanni uduunnichooti kuniro xawisi ?

Minu aanno horo maati konne mine biifinse minoonihu mayiiniti isi mule leelanno wedelli maricho loosani leeanno badhesiini leeltano muro uyiitanno horo maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori budu uduunne uddirino seenneeti tini uddanono sidaamu daga budu uddanooti.

Sidaamu daga umisehu diru sooro Barra afidhinoha ikanna konni diru sooro ayaanna ayirisanni qeexa'lanni nooha ikanna kunni manni angansa amaxini budu uduunni maati?

Kuri misilete aana afantannori rosaanote albansaanni higge waajjo uddano uddidhe leeltanni noonketa tenne rosiisaanchote yine woshshineemmo roso rosa danchate yaate

Ago agatenni daggara dandiitanno dhibbuwa hiikkuriiti? Agu jaddo loosate xixxiiwannohu mayraati? Agu lasenni gatate maa assa hasiissanno? Tini sharrosi paarlaamu miilla be’e assiteenna, Maminni dayno uggaati?

Daguunchchu dubbu gidoonni fulle uurre biiffe faroossi diriirisse maa laayiiranni nooro dianifoonni woribbimassi feenni leellishshe uurre noo . Noo baayichchinno dubbu qaceraatti

Nabbawate Albaanni Rosaano niwaawe rakke, suwissenna daqiiqa harancho yanna giddo nabbabbe guddanno Loonseemmo gede assatenni jawaachishinsa insano gooba agartano qooxano hiitote?

Mannu kunni mama duunnamme nooho? Bayiichchu mamaatti? Shiimmu manni mayi minni giddo offolle nooho? Insa loososi maatti? Gobbanni hatti manni hajjo maatti? Insa giddonni Gotti yinnohu ma coyiiraraatti? Badheennsaanni noori maatti?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini yanna maa kultannote

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri shiimmadu sagale coommishshannori maati

Qoxeesaho leelanno wedelli loosani afamanori maati insa mule leeltanno addi addi murote su'mi maatu kuri wedelli udidhino uduunu dani hiitooho

Mine sagale loosi'nanniho Xilteho yinanni boode geeshsha gujosi lexxiro Shafettate yinanni budu uduuni giddo mittoho kuni kasu kuni amande horonsi'nanniho.

,tiniisile leellishshannoti hattino bire alba gashshite sainori kuro misilete aana leeltannori jawa amanke alba gashshite sainote hattino lowo diro danchu garinni gashshitino

Kuni misilete aana leellanni noorichi biirote uduunnicho ikkanna, insano danase duume ikkitinoti agidaame woyi shelfe na wombareno badheenni higge leeltanno.

Macciishshanna Coyi’ra umo qaagisannonkehu ayeeti? Kifilete giddo addi addi mitiimma noonsa Rosaano la’ini? Afuu Jirte Rosaano, hanni mitte coy fooliishsho daqiiqa kulannonkehu ayeeti?

Kuni misile leelishani noonketi haanja muro giddo babaxitinoti muro leeltani noonke tininino mite weese mite su`ma afoomoki haqicho no yaate.

Kunni kallaqonna qooxeessa ikanna konni qooxeesira afamanohu maatironna su'mansa kiirte kuli? Konni qooxeesira lubo noonsa saada heedhanoha ikanna tenne saada su'ma kuli?

Babbaxino maxaaffate duumo noowa leellishshanno misileeti. Misilete leeltannori ingilizete afiinni borreessinoonni maxaaffubbaati insano lubbuwa xiinxallitanno biolooje shallagote rosi dagoomu woyi qansichimate rosi maxaaffubba leeltanno.

Tini laalo la`nani henomoti misilete qunqumado shaanati yineemoti rosu minira badheeni woyi fayimate uurinshara badheeni nooti leltanonke yaate tene gidono mannu uure no.

Togo dira assano woyte sidaamu lame hedo amadeti umihunni mootimmate iima xa'mo latishshunniti galtunsaro layinki hagiiru massagote widooni ikko qooxeesaho kalaqamiroti.

tini misile adawu agaraano giddo mitto biso ikkitinori gobbate gargarooshshu gaamo kameelinsa aana ofolte hadhanni nootanna mitu afoonsa tuidhe nootanna kiironsa duucha ikkitinota anfanni

Qaaqquulleho anjesa dirira heedheenna addintanni assa hasiisannorichi maati? Amuwunna annuwu qaaqquullinsa heeshshora shiqisha hasiissannori sasu qarurichi maati? Fayyimmate agarooshshi ogeettenna ila amuwinna qaaqquulle’ne annuwi hasaawaho gamba yitinore hiittoonni amaddinanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kofo ikkitanna kofote yaa mitto bayiicho garino waati yaate.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri maa assinanni uduunneeti mama horoonsi'nanni

sumudu mitte gobbaha woyi mitte uurrinshata mayiimmase woyi ayiimmase xawisannohu hiittoonniti? kuni sumudi hiitte uurrinsha xawisannoho? danasino hiittooho? mereeroho leeltanno beeddakko maa xawissanno?

kuni danu tuqu leellanni noohu maati intanninso anganni uduunneeti? konne leellanni noohu haanju, duumu waajju hattono kolishsho lawannohu maati ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuri mayi uduunneeti maa xawisanno mamma horoonsi'nanniho

tini misile amma'no leellishshanote tini amma'nono jawa anna kalaa yaiqooowi yoddoriha maganu qaale dagate farcirannna angasira mayiika amade mannu ofolleenna rosiisanni no

Kuni misilete aana leellannohu biifisate yaate, duuchu dani ufuuffa ufuunfe worre hagiirraame ilama yitanno borro ledo borreessine ilamate baale ayiirrinsanni darga ikkinota kulloonni.

rosaano rossanni noo basera lamu jajjabu manni mittu labbaahu mitte meyaati? maa assanno mannaati? rosaano tini udidhino uddano hiittoote ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini intanni sagale labbannoti maati muuzeteikka

Babbaxxitino godo'le harinsanni base lagame baseti tini tenera gamba yee no manni lekkate kaawase godo'le heedhenna hanafano gede hanafisiisara basete leelite no massagaanoti.

kuni biirote uduunne lawannohu su'misi maatiro xawisa dandaatto? konne uduunnicho mayiinni loonsoonniho? tini leeltanni nooti kolishsho wombare mayiinni loonsoonnite ?

Minu iima babbaxxitino dani qalame buure babbaxitino misile loonse suntonni tene iima noori lowo geeshsha injinoe laenna mine qaaqqulu togoore lauro haarore kalaqe loossate ququxattano buqqensa.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni maati maashshinetenso ? dana waajjo kolishshooti ?

Tinni lekate wodhinnanni koate ikitanna horoseno leka gufichu woyi kinchu gawajanoseki gede kaa'litanota ikitanna tenne koate loonsoonnihu mayinnitiro xawise kuli?

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro xeeqette giddo iride safarrara fanoonnitti noo

Nabbawate Albaanni daqiiqa Taqa Loonseemmo Rosaano, sa’u yannara borreessitine Taqa Loonseemmo sa’ini isayyora kaimu maatiro Techo niwaawe rankenna suwinse qaagisannonkehu ayeeti?

Wayi manchi beetira lowo horo aanoha ikaanni konni wayinniti horosi maati? Kunni wayi daadanoha ikanna kinnichu iiminni xeichame baattora hige diranni noo waa mayine woshinnanni?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? mancho maa amadde no mayi mereero no

Muro murote yaa mayyaate muro marichi horo afidhino muro mamiinni afi'neemmo muro hoogguro ninkera xaadannonke qarri heeranno yite hedattori heeranno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori hodhishshu bisikilliite no. tinino mittu baychinni woleha harate kaa'litanno.

Kunni hijaari biifinse loonsoonniha ikanna konni hijaari horo maati? Hijaara loosanni uduunni gido lawishaho kinchi, siwiila, shaafanna siminto ikitanna Kone hijaara loosano manna mayine woshinnanni?

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro isittoffe mittu midichi aanna lame mixashsho noottinna cuffanni kidaanni fa'namme noohu leelanno yaatte

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini kuwasete ewelumma leellishshanno misileeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuri maa assinanni uduunnichooti bisoho riqqa dandiinannireetikka

Konne uduunnicho mayine woshinnanniro kuli? Beetto uduunichunniwa ilese shiqi asite maa la'anni no? Ise ledo noo manni kiiro me"e ikitanno?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? godo'le ooso hiitto ikkite godo'litanni nooikka

muro tini manchi beettira uyiitanno horo maati? muro tenne su'mi maayiinannite? murote hundaanni hige leellanno huxxi meu xarbichinni huxxinoonniho ?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini lekkate wodhinanniti koate maayiniteikka

tini leeltanno misile lowo geeshsha biiffe leeellishshannorichi maati yinummoha ikkiro kuni quchumu kantiiwichi albiidihu mekura yinanni dancha manchooti uddirinori baxisannoreeti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori intanni sagalete. tini sagale manchu hudire reyaannokki gede kaa'litanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori muronna laalote. tini misilete aana leellannohu murote laalo lowo horo afidhino.

koatte manchi beettira lekkate dagganno gawajjo gargarate kaa'litannoti qaangannita ikkitanna, tenne koatte mayiinni loonsanni? tenne lekka giddo noo koatte dani hiittooho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Bayiichchu kawiichchi mamaatti? maa duunne woroonnihu leelanno? Mayi daniho? Manu mama heeranno?

daftaraho woy borrote uduunneeti yinanni konne iso mayra horoonsi'nanni mama heeranno ? ayeti iso fushshinohu ? mannu labbahullanso maytino horoonsidhanno?

kuni mannu angatenninso mayiinni loosannorichoot? kuni haqqunni loonsoonni cui manchu beettira mayi hor aanno? mannu togo asse horonsira jammarinohu mamaro hanafeeti?

Misilete aana laneemori kuri haanjude muro adi adi dani uduunichira nooti woyi adi adi dani baaldera noota misile leelishani noonke yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori waa woy buusa fulanni noo manni leellanni nooe anera

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gonxanni daallasaati. kuni gonxanni daallasi manchu beetti fooliishirate horo aannoho.

Gobbate baxillaano qarrammoha ilanni ikko babbaxino munfeete anjenni qarrommo qansootira munfeete kaa'lo assitanni boo qansootaati. Mittu fayyimate ogeessi sasu manniwiinni mundee haaranni afamanno.

wayi giddo noori maati? maricho hasidhanni nooretiro xawisi? wayi danni mayira colishirinnoro kuli? gonnete nooti haqqe mayi kayisinoterono manna xa'mitte ka'e xawisi?

biifisate yineemmo wote mayyaate? biifisa yaa togo assine xu'misate? tenne manna cuukkine xu'minsanni gara maati yinanni? tini beetto ille mayiira ximbii'litino?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori seesaho wodhineemmo culkaati. kunino lowo geeshsha biinfille aannoho.

tini misile leellishshannorichi kaameelaho kuni kaameelino lowo geeshsha hasiisanno kaameelu uduunne hodhisirate ninkeno mitte basenni wole base harate horoonsi'neemmoha ikkanno.

tinni misie maa lelishanno? udunnichu hittohu noote ?sinna mayi anna noo? imasuntonniri maati ?meu danniho? borro mayitanno? hitto qalamenni xanfoyite? ulamaa kaare he'nonni? badenni marichi lelanno? midaadonni marichi noo?

Maabiraate usuranni boo beettooti ? Lekkate maati yinanniho wodhe noohu amadate horoonsi'nannihu ? Haqqu baarzaafete so maati Kuni seedu biifadu ?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mannu maa loosanni nooho uduunne hiitooha udirinoho

Kuni misilete aana la'nanni noohu biiffino doogo ikkitanna, tini doogono shakila karre biifinsoonnite. hattono biifanno hoowe mine hoonboonniti leeltanno yaate.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini boro maa leellishshannote egenshshiisha ikka dandaannoikka ?

Qooxeessa biifisani hashsha barra qeechansa fulanni leellank amuwanna roduuwa seene la"ani noommo base gudumalu muleti hawaasa baalunku togo gunte gunte fulle qooxeessa agadha dibushano.

Ayyannu dayiro jilu heeriro qaaqqulu ilamisha ayirrinsanni woyte hattono babbaxxitino minu maasso heedhano woyte duucha yanna togo biifinsanni baseni adhine abbi'ne biifisinanni.

tini aleenni leeltanno misile maati yiniro biifinse haa'noni misile xawisssannore aanche kuleemmona nabawi kuni kootete uduunne wo'ma udirino manchi leellannoe

Maxaafu aano addi addi horo maati maxaafa nabbabanihu giddosini hiitoo horo afirateeti konne maxaafa loonsoonihu mayiiniti iso worre heenooni base hiitoote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori uduunne gonbanni mineeti isino misilete leeltanni noo uduunnubba meyaatennita ikkase xawissanno.

Rosaano niwaawe suwissenna taashshite Rss: Rosaano la’ini? Hanni gutu su’mina? Rosaano, hanni xaano gurdu horo kulannoehu ayeeti? babbade kulannoehu ayeeti? Barru Rosi Amado bisubbanni haaro qaale borreessannoehu?

Misile 4te aana la’inanni dony su’my aye yaamamanno? Hiikko afamanno? Msile 8 te aana la’inannihu daa”ataano halchishannohu maricho yaamame egennamanno?

Kuni misilete aana leellanni noohu addisawu yuniwerisitete waalchose ikkanna , tenne yuniwerisite giddo babbaxitino dani rosinni rosaano haadhe qajeelshitanno yaate.

Tini misilete aana leeltanni nooti qaaqqonna mancho woyi annanna beetto lawanno annu ado lawannore angasira amade no. lamunku mittowa higge la'anni no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuri isi maatti? Maminni dayiinno? bashsho mama heeranno?

kuni haranno wayi lamu dayee xaadino base ikkitanna, konne waa maati yine woshshinanniho maiichi waati? konne waa doyiissite nooti muro kalaqamunnitenso mnnu kaasinote?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni duunne worroonniri maati me'u dani laalo duunne hee'noonni

kuni misilete aana leellannohu hijaaraho yaate, isino xaalla jammare loonsanni hee'noonniha ikkanna kinchunninna haqqetenni uurrinsoonniho, hattono kawa ka'a xaalla loonsanni hee'noonniha ikkasi leellishanno.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni minu mayinni minnanni hee'noonnihoikka leemmu mayinnihoiikka

kuni quchuma biifannoha lawanno . mannu noohano lawanno . ikkollan atii ofollinanni barccimma maa labbanno ? wayi kuu'u mayra du'namanni no ?

Hodhishsha hodhishshaho yaa mayyaate hodhishshu me"u danihu no hodhishsha mayinni loonsanni hodhishshu marichi horo afirino hodhishshuu uurranno woyi galanno baycho maati yinanni

Kuni misilete aana leellanni noorichi koattete yaa tini koatteno meyaa beetto woyi seennu lekkate wodhanno koatteeti. tenne koattehu danisino kolishsho ikkanno.

wole qaalu borreessamme ki’ne affinoonniti nooro sase borreesse S l S B AyIkkI AMAlA ettIkkI ArrA Barru Rosi Amado uytannonketi ayeete?

tini misile leellishshannorichi ijaara woy mine minnanni bolokeettenna hattono qooxeessaho babbaxxitino muro leellishshanno lawishshaho muuze no bashanqu no hattono babbaxxinori no.

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yaa mayyaate kalaqonna qooxeessa marichi kalaqino kalaqunna qooxeessu aannonke horo hiittootero afoottoha ikkiro xawisa chaalatto atu

Kuni misilete aana la`nemohu faranjichu baaquli manaho baadiyete ikko quchumaho saga`linani sagalera qaamatoteno ikko itateno horonsinanihu faranjichu baaquli leelanonke yaate.

Duuchu Dani saamunna no. Insano babbaxino su'minni woshshinanniha ikkanna kurino diva yine ingilizete afiinni, sunlight yine baqqalu qoshi giddo woreenna onte xibbe ontayina onte yine su'minoonnireeti.

Mannu gamboshu hari giddo harunsanni noori nooha lawano hedonsa alba qolle asse tuge noo gari albaani hige bare hasaawutta fane noo manchi mannuwi macciishshame afirino gari dhagge ikkinoe, togo mannu maccishshanna hara coyra ayirrinyeho.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? tini barbare hiissiinannite

Adawu agaraano mitto bayicho gamba yite afolte hasaawa maciishitanni afantanno tenne adawu agaraano duuchate ledo afolte noomanniti gido sasu manni baxe umoho maa wodhe no?

Ejeettichu jannu sidaamu ilama anni umosi bukkichishire ereedasi fixe awuwe asse biifisirino garinna duso asse uddirino gari lowo geeshsha injinoe.

Mannu noo bayichin wole bayicho harano woyite doogo horonsiranno kuni lainnanni mannu way giddoni sa"ate injannokki daafo, waaho alenni noo buusa kakkaxani sa"anni no. sa"anno woyite buusa jawa woy geercho balaxisinsenna qaaqqullu badhe haranohu mayirat?

Base waayi noowa mannu hakko marre yanna sayisanni babbaxxino muziiqu uduune godo'lanni booharanni foolishsho assirano gara rosiisate assine biifinse worooni gede anfe base togotta dodhalla noonke.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ammanaanote. kurino magano ammantino mannaati yine woshshinanni.

kuni sidaamu manni albi garinni konni gede ikkite baalunku nafara utuwa ikkite ofonltanoha ikkanna, kuni manchi uddire ofo'le nooricho maati yine woshshinanni?

Kuni ilete la`neemohu woyi misilete leelani noonkehu dadalu mine ikke qaaqu mine uure buskuute ikani afamano saafu giddo kayini babaxitino agato no.

tini misile leellishshannohu sidaamu dagoomu qoqqowi bude woy amanyoote amadino garinni footote amanyoote hari'sanni noota leellishshanno misile ikkitanna, giddonsano shewiti shaanqa yinanniti ledonsa no.

heeshsho woyyeessate loonsaniri giddo mittu daddaloho konne daddalu dana maati yinanni? mancho angasera maa amaddino? badheseenninna albaseenni maye nooro buuxxe la"o?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini xaanxoonniti maati shiwo labbannoti dana hiittoote

Tinni uurinsha uyitano owaante hiitoote? tenne uurinshara gidoonni ofole noo maa asinni maa asinni no? Horonsidhanni noohu borrote uduunni hiitooho?